Ame aɖewo ele kɔtuxɔme. Ŋutsu aɖe ele aɖaka me hedo kotu edo asi ɖeka ɖe dzi eye woko asi ɖeka kɔ da ɖe bible dzi le kɔtu xɔ me la United State of Amerika ƒe flaga ele ŋutsu la megbe.

Nyɔnu enyi aɖe wole tsitrenu le sola panel gbɔ, wo katã wole asi eye wodo ɖe edzi, wodo awu dzi kple blue hele teƒea

Ŋutsu la lé kɔputa ɖe asi hele edɔ wɔm tso dziɖegbe kaɖi ŋu. Ede dɔwɔnu aɖewo abe sola panel, eŋu ƒe batri kple waya aɖewo ɖe bɛntsi la dzii.

Wusatɔ gbogbo aɖewo eloia step la hele ɖiɖim tso gbedoxɔla me, eye ame aɖewo ts atsitre ɖe gbedoxɔla ŋkume. Gbedoxɔla elolo kɔkɔ hedzidzi eye amehawo esugbɔ ɖe teƒea.

Nyɔnu la enɔ anyi ɖe zikpui dzi le dzodoƒee. Kupɔt ele egbɔ eye nuɖaze aɖe hã ele kupɔtia dzi. Kolikoetɔtɔe aɖe ele egbɔ eye nyɔnua le nane tsm kple ehɛ.

Edzo bi teƒe la, eye exɔwo kpakple eŋu aɖewo wofia, fire service aɖo dzotsiŋu aɖe ele emɔ la to

Ŋutsu aɖe edo awu dze hele xɔme kplɔm eye kpovitɔ aɖewo hã edo kuku kple awu yibɔ hele teƒe la zɔm le yiyim.

Amewo le ablɔdzi hele ablɔ lɔm, ame ɖeka lé emɔƒonu le enu eye amea ɖewo lé mobal fon ɖe asi hele foto ɖem. Amewo sugbɔ.

Ɖeviwo nɔ anyi ɖe zikpui dzi hele sukuxɔme eye yevɔ aɖe hã enɔ anyi ɖe wo domi. Ŋutsu aɖe edo awu dzi etsi atsitre ɖe getia nu alo mɔnu hele wo kpɔm.

Nyɔnuvi ene aɖewo ele nukom, ɖeka le agba ɖe asi eye nuɖuɖu aɖe le agba la me wohale asi dem eme hele ɖuɖum.

Ɖevi andre aɖewo enɔ anyi hedeme egli eye kotoku ʋi aɖe ele woƒe ŋgɔ. Aŋeto kpakple egbeɖuɖɔ aɖewo hã ele woƒe nɔƒe la.

Ingenia atɔ aɖewo le exɔ la me. Ame ɖeka nɔ anyi ɖe zikpui me, ame eve le tsitre nu eye ame eve mamlea hã le adɔgɔe mehele nanewo ɖe asi le kpɔkpɔm.

Ŋutsu aɖe ebɔbɔ ele edɔ wɔm eye ɖevi woame ene ele exa le kpɔm. Ɖeviwo woame etɔ̃ ele eklo dzi eye ame aɖewo hã gatsi atsitre ɖe ŋutsu la megbe.

Ŋutsu la bɔbɔ le sola paneli fisim le anyigba. Ŋutsu la do awu yibɔ kple godzi yibɔ eye eŋu ƒe batri hã le egbɔ kple dɔwɔnu aɖewo.

Iŋdzinia aɖewo le exɔ la me. Ame aɖewo ɖo kuku, ame aɖewo meɖo kuku o. Eli dzẽ aɖe hã le tsitre ŋu le exɔ la me eye wɔyaka gbogbo aɖewo ele anyigba.

Ame aɖewo ele gadeni me hele edɔ wɔm eye flawasi aɖewo ele gadeni la me. Flawasi eɖewo ƒe amadede enye yelo eye ɖewo hã le gbɔmumu ƒe amadede me.

Ŋutsuvi ɖevi l mlɔ anyi ɖe anyigba hele fefem kple eƒe fefefenuwo. Fefefe tɔisiwo eɖewo nye eŋu eye eɖewo hã nye ame. Ɖevi la le fefefem kpliwo le enu kom.

Xɔme zikpui aɖewo le exɔ la me eye ekplɔ le domeza na wo. Agbalẽ le ekplɔ la dzi eye wo pent exɔ la me ʋɛ̃e. flawɔsi aɖewo hã le exɔ la me.

Afɔkpa gbogbo aɖewo le ɖoɖo me. Afɔkpawo katã wole deziaŋ vovovowo me eye geɖewo nye nyɔnufɔkpawo. Avɔ aɖewo he le afɔkpawo xa le teƒea.

Ŋutsu aɖewo le exɔ tum, wo katã wodo awu legbe eye wo katã wotso kuku heɖɔ. Dɔwɔnuwo le wo gbɔ fuu eye wole edɔ wɔm.

Amewo le beniglã eye aɖaka si ƒe amadede nye brɔaŋ ele domea. Ŋutsu aɖe dze klo ɖe amea ɖewo ƒe ŋkume. Ameawo geɖe wodo kotu yibɔ.

amewo le tsi kum wótsɔ gagbawo rɔbawo kple aŋegowo kɔ toflie etsikuʋu tanka hã tɔɖe teƒea eye nyɔŋu kple ŋutsuwo le teƒea

Ŋutsu ɖeka kpakple nyɔnu eve wo le gaden me eye flawawo le gaden la me. Nyɔnuwo do awu yike ƒe amadada enye gbemumu wotsɔ trɔza hã do.

Watsɛ kplakple atadi kple makaɖoni, koklozi, sabala tsotso, saladi kple bladzo tɔtɔ ele agba me.

ɖevi woame ene aɖewo wóle etɔme hele etsi kum wóƒo wóƒe abɔkɛtiwo le etɔlame eye ameɖeka dó awu si ƒe amadede nye yelò eye wó bɔbɔ le etsia kum

Ŋutsu eve aɖewo do awu blu heɖo kuku ʋi le dɔ wɔm tso dzigbekaɖi ŋu eye trasifɔma gã aɖe hã le afi ma. Waya gbogbo aɖewo le trasifɔma le ŋu eye poluti aɖewo le teƒea.

Amewo la le atsitre ŋu eye wo katã woɖo akuku, ame aɖewo ƒe kuku la le ʋie eye ame aɖewo ƒe kuku la le dzie, wo katã wodo overall alo awu legbe yi ke ƒe amadada le gbe mumu gake ame ɖeka le wo domi yi do awu overall yi ke ƒe gbedede ele dzɛ̃e.

Avɔ gbogbo aɖewo le ɖoɖo me. woɖo avɔwo eye wo sugbɔ ŋutɔ eye nyɔnu awu dzi tɔ ɖe emlɔ nyi ɖe avɔwo me ehe nu kom.

Afɔku aɖe edzɔ eye eŋu woame eve aɖewo ekaka, ɖeka ƒe amadede ele ʋie eye vevelia hã ele dzie, wole mɔla to eye ame aɖewo ele teƒea zɔm.

Ŋutsu eve aɖewo le dɔ wɔm, woɖo akuku ʋi eye wotso awu legbe aɖo ovarɔli hedo hele dɔ wɔm le mɔ gã gã gã gã ɖewo ŋuti.

Ameha aɖewo le labu. Wo katã wodo awu legbe yi ke eƒe amadada ele white eye labu ekuikimɛti aɖewo hã le ekplɔ dzi. Wodo asi ɖe labu ekuikimɛtiwo gbɔ hele zazãm.

Ɖevi etɔ̃ aɖewo kple ŋutsu ɖeka, hele nu srɔm tso dzɔdzɔmenuwo ŋu. nusrɔ̃nu aɖewo le ekplɔ dzi eyike ɖeviwo le zazam ekɔle enua srɔ̃m tso dzɔdzɔme la ŋu.

Afɔku aɖe dzɔ eye emɔ kple gasɔ le teƒea. Nyɔnu aɖe enɔ anyi ɖe anyigba hekɔ ame aɖe ɖe ata ta hele avi fam eye ŋutsu aɖe hã lé dɔme ɖe asi eye ŋutsu ɖeka hã ekɔ mobal fon le foto ɖem nu si dzɔ la.

Ŋutsu wɔme andre aɖewo wo le edɔ wɔm le exɔ ta me. Ame ene eɖo akuku yi ke ƒe amadada enye yelo eye ame atɔ wodo awu yi ke ƒe amadada enye egbemumu ele exɔ la tame.

Nyɔnu tugbedze aɖe enɔ anyi heda afɔ ɖe afɔ dzi hele nu kom eye nuɖuɖu vovovo aɖewo eƒoxlae. Nuɖuɖu si le egbɔ la eɖewoe nye; tadi, tomatosi, atɔtɔ, peya, aɖiba kpakple nuɖuɖu aɖewo.

Amewo le ablɔ lɔm hele demonstration wɔm. Geɖewo do awu yibɔ eye ame aɖewo hã do awu dzi. wotso kuku dzi kpakple kuku yibɔwo hedo. Ame aɖewo le kplakaɖiwo alo kaɖiwo ɖe asi eye woŋlɔ nuwo ɖe kaɖi la dzi.